Kun dhugaatii gosa wayinii ta'ee, wayinii diimaa dha. Wayinii diimaan baay'ee kan jaallatamuu fi ummata baay'ee biratti kan kabajaan dhugamuu dha. Wayinii diimaan wayinii baay'ee jaallatamaa dha.

Kun mana yookiin galma abbaa gadaati. Iddoon kun Oromoota waaqeffataa biratti kabaja guddaa kan qabuufi galma Abbaa Gadaa jedhamuun beekkama. Baayyee namatti tola.

Kuni suuraa abbootti aangoo siyasaa midiyaleedhaaf deebii kenan agarsisuudha. Surriichi abbottin aangoo siyasaa irra jiraan midiyaaleef gaaffiif deebii yetoo tasisaan agarsisaa. Wanta baay'ee gaariidha.

Kun mana jireenyaa harka qalleeyyii agarsiisa. Namoonni qabeenya sadarkaa gad bu'aa irra jiran, jireenya gad bu'aa jiraatan iddoo isaan jiraataniidha. Baayyee nama gaddisiisa, baayyee garaa nama nyaata.

Kun saanduqa dhaabbataa mana jireenyaa keessatti argamu yoo ta'u, muka irraa kan hojjetamu ta'ee, meeshaalee mana keessaa keessa kan ol keewwannuudha. Meeshaan kun baay'ee bareedaa fi baay'ee jaallatamaadha. Baay'ee namatti tola.

Kuni suuraa aannan warshaadhaan qophaayee dhiyaate agarsiisa. Aannan kun aannan sa'aa bakka bu'uun ni fayyada. Baay'ee bareeda.

Kuni loogoo safaariikoomii yookaan mallattoo safaariikoomii gamoo iddoo hojii safaariikoomii irratti argamudha. Mallattoon Kun iddoo hojii yookaan iddoo daldala nutti agarsiisa yookaan iddoo tajaajila safaariikoomiin itti hojjetudha.

Kuni ijaarsaa fi sirreessa kan agarsiisu, hojii konistiraakshinii (construction) ijaarsa karaati. Daandiin ijaaramaa jiru, hojjettoonni daandii, daandii ijaaraa akka jiran nutti agarsiisa. Waanta baay'ee gaarii ta'edha! Nama gammachiisa!

Kuni kuusaa kitaabolee barnootaati, kitaaboleen barnootaa baayyee baayyee barbaachisoon, asitti walitti qabamanii mul'atu. Baayyee namatti tolu. Kitaaboleen barumsaaf oolan, baayyeen isaanii asirra jiru namatti tolu. Kitaaboleen gaariidha.

Kun suuraa gabatee magariisaati. Gabatee magariisni kan iddoo barnootaa yookiin mana barnootaatti barsiisonni yaadannoo fi barreeffamoota barreessuuf itti fayyadamanidha kan baay'ee jaallatamudha nama gammachiisa.

Kuni, suuraa dippiloomaasii biyyi keenya, biyya alaa waliin gootu agarsiisudha. Suuricha irratti kantiibaa Adaanech Abeebee dippiloomaasii biyya biraa waliin teessee mari'attu agarsiisa. Baayyee namatti tola.

Kun loogoo yookaan mallattoo taphattoota kubbaa miilaa naannoo Oromiyaati. Kilaba michuu taphaa kan jedhu iddo bu'ee isaati. Mallattoon kun kilaba kana bakka bu'ee mul'ata: baay'ee bareeda. Nama ajaa'ibsiisas, wanta gaariidha.

Kun meeshaa dhugaatii dhangala'oo ho'aan keessa taa'udha. Tursiistuu ("peermuza") dhugaatii ho'aan akka hin qorrine taasisuudha. Meeshaan kun meeshaa baay'ee namatti toluudha: baay'ee nama gammachiisa.

Kuni suuraa alaabaawwan Itoophiyaa keessatti jiran agarsiisudha. Alaabaawwan sirna duraanii irraa kaasee hanga ammaattii jiranii fi mallattoo isaanii agarsiisa. Kun alaabaa seenaa biyya keenyaatidha. Namatti tola.

Kun suuraa hordoftoota amantaa musliimaa, walitti qabamanii iddoo amantaa isaaniitti argaman agarsiisudha. Seera amantaa isaanii taatta'aa jiru. Baay'ee bareeda! Baay'ees namatti tola.